même moo tax jigéen ñi war nañoo gën a taxawaat jéem a xool naka la ñuy amee këyit ndax am na yoo xam ne yomb na xam nga lu mel ne que boo de amee ñenti junni rekk mën a am ay kayit yoo xam ne danga ci mën a waaw bu dee entreprise bu dee entreprise individuelle ah amaale ca <hesitation> kii nu ñu koy waxeeti Ninea kooku kon nga jéem caa dugg wut kayi googu bu fekkee bëgg ngaa liggéey laa wax waaye waxuñu ñoo xam ne dañuy liggéeyantu ndax dañoo war a nekk ci jamono boo xam ne nit ñi ñoo war a xam ne war nañoo mën a defar développé suñu gox yi ni ñu koy développé nag mooy nekk de véritables entrepreneur am esprit entrepreneur te boo ko esprit boobu boo ko amee mooy de nga formaaliizewu soo formaliizewoo ba pare ci la nga nekk ci am ciy kayit mën a xool na ngay lëkkaloog ñeneen ñi pour mën a am formation pour am financement yeneen kayit ya ca war nga mën koo wut lu mel ne que bu dee dangay def transformation wala yeneen produit yi nga fas yéenee wu am sa autorisation Fra ndax autorisation Fra moom itam boo ñëwee chambre de commerce <hesitation> nu mu tuddati direction des commerce ndax région bu ne am na ko boo fa demee boo laajee ñu teg la ci ñu teg la ci yoon boo ñëwee si fu mel ne que ku mel ne Bada Sylla moomu ñuy wax noonu tay boo ci demoon boo demee dañ la ko da la ciy da la ciy jox ay xalaat
dina la jox ay
boo deme daañu la ci jox ay ay xalaat <hesitation> boo ñëwee bu dee kuréel gi jege na la boo ñëwee Fapal boo ñëwee Fapal dana la ci jox ay ay xalaat <hesitation> code barre itam la même chose ndax code barre dafa comme ni ñu ko waxee léegi dafa am solo solo trop trop trop te ñuy ñii yëngatu si transformation ñun ñépp ñoo ko war a ñoo ko mën a war a am ndax tag complexe bi ñu am muy consommation des produits <noise> étrangers dañu ko war a teg de côté complexe nourri boobu dañu ko war a teg de côté lii ñu bay ñu koy jëfandikoo maanaam lii ñuy bay ñu koy dundee li ñuy dundee ñun ñu koy bay loolu mooy tax ñu mën a am réew mu développé wala un monde rural bu développé
mais est ce que affaire yi ca la nga

non prix yi xam nga tay <hesitation> booy xool tay jii nga xoole cere kilo dugub mu jar nga jëndee ko trois cent soq ko sebeti ko weer ko wal ko mooñ ko tay ko kooku temps la
processus la de bu ya bu gudd sax
temps la mu jaay la benn kilo <noise> nga ñëw léegi ne ko jaay ma kilo cere léegi
fekk bu ñu defar ba pare
en une minute
waaw
danga mën a vaqué say occupation danga mën a def se def sa beneen liggéey te amoo benn perte temps kon kooku amul perte bu ciy <noise> bu ci nekk <noise>
dëgg la
maanaam cher defu ko ndax kilo cere ñaata la ñu koy jaayee
sept cent
sept cent franc
kilo cere sept cent
sept cent kon kooku yow te kilo cere bi xoolal ñaata nit ñoo ci mën a jëlal tay jii ñu jël
ki <hesitation> cere laalo ou sans laalo
am na cere laalo am na sans laalo
<hesitation> <hesitation> mais ñoo yam benn prix
waaw
déedéet

okey
comme ni Ibrahima waxee gis nga <hesitation> dañoo développé boog maasàllaa ndax tay jigéen bu njëkk da daan dem góobi dikk xar weer mu wow nga bojj soq mag ñi amuñu woon benn temps amuñu woon benn jot lépp lu ñu daan liggéey journée bi ci kër gi lay yam tay nag <noise> mën nga defi say activité <noise> yow loo bëgg a def tay damay xëy dem liggéeyi sa liggéey ya ngay sa njaay ma ngay jaay ak la ngay defi lépp ndax jigéen ñi ñépp kenn ku ci ne fa nga nekk yaa ngi yëngu bu ngoonee nga jaar ci unité bi jënd fa sa cere

defar sa ñeex
moo gën a gaaw
jeex na kon foofa amatul lenn loo xam <noise> si ne lu lu lay tardé ci sa liggéey su fekkee ne yow tay danga ne tey dangay dangay dangay togg fonde reer dangay xaar ba ngoon rekk nga yónnee sa araw jaay ma araw nga jënd sa araw dem togg sa fonde reer dangay xaar ba ngoon rekk au lieu que ngay soq ak a wal ak a sebet a ka jël sa temps te yow amoo ci pertement ki ngay jëndee ci moom it amu ci pertement da ciy am nga am ci te mën naa ne ne bénéfice ba la ca ëpp yow mi ko jënd la kooku moom lu ma leer la ndax yu ci bari coono bépp jeex na coono yépp wàññee wàñ teggil nañu la ko ba mu jex tàq fii dangay gis tay araw yi ñu daan def ci xew Louga gii bari na ñoo xam si dañuy xewle

Louga gii
dangay xaar bañ ne suba la xew wi tay ci suba la xew wi rekk tay si ngoon nga ñëw ñu defaral la say bóoli araw indil la
moo tax foofu dañuy remercié Badara Samb
ah Badara Samb fii

te loolu lu am solo la
loolu am na solo
waaw
parce que suñuy naan <hesitation> bay ci say we wu tànk
ñoom ñoo war a njëkk a joxe le bon exemple
ak ñeneen ñu mel ne ñoom ak ci biir dëkk yi nga xam si ne ci la ñu dëkk tay képp ku xewle ñu ci bari sànqal bi foofu la ñu koy jëndee wala araw bi kon ñoom xam nañ <noise> coono boobu wàcc nañ wàcceel nañ ko jigéen ña daan sonn di dagg seen i yite ci diggante trois heures ba cinq heures wala jël seen temps ngir sànqal loolu yépp jóge na fa

amatoo ca coona
am ngeen jus ditax
yépp lañ am
ah oui
waaw
d' accord Ibrahima émission bi daanaka li ci des <hesitation> bareetul juste le dernier mot
waaw xanaa sant rekk <hesitation> sant ak gërëm mbokki auditeur yépp ndax toog di <hesitation> déglu ay nit yaakaar naa ne <hesitation> temps la <hesitation> àdduna bi moom perte ci temps <hesitation> amul waaye nag lii lépp jàpp nañu ne am na njariñ ndax dina am jeexleet xëy na sax donte bu doon ñetti nit ñenti nit jëlee nañu ci njariñ <hesitation> ag cant la <smacks lips> <hesitation> di sant aussi itam comme ni ñu ko doon faral di waxee <hesitation> waa Fapal gi yépp <hesitation>

ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax itam ñoom itam <hesitation> tay jii bu tollee fii seen liggéey la mais am na nu muy demee duñu toog fii di ci wax kon dañu leen amal nañu leen njukkal ñoom ñépp di amal njukkal itam <hesitation> membres Fapal yépp ndax ñoom itam gàcce ngaalaamaag ñoom ñu ngi def seen kéem tolluwaay kàttan <hesitation> pour gëna dem ci ci kanam ndax àdduna moom <hesitation> lenn rekk a ci mën a def moo mën a nekk soit dangay dem ci kanam wala nga taxaw wala nga arrière mais heureusement Fapal moom ak i membre am toujours ñi ngi jéem a dem ca dem ca kanam <hesitation> ci yoon boobu nag <hesitation> ñun ñépp a ci war a ñun ñëpp a ci war a roy xam ne tay jii suñu ko deful itam <hesitation> pertement lay doon ci doon ci ñun nañu bàyyi complexe bi par rapport au produit importé maanaam produit yi nga xam ne tay jii <hesitation> mën na cee ceeb <hesitation> ñebe jii mën na cee ceeb ñe <hesitation> ñebe mën na cee lentille <hesitation> ñebe ji mën nañ cee café mën nañ cee ngalax lépp luñ ci mënul a def

waaye nañ ci jàpp téeye ci <noise> ndax loolu dana permettre itam facilité xaalis biy circule ci suñu biir waaye nag nañ def le tout ba vraiment consommé voilà
am na solo <inhales> soxna Jalle

di gërëm tekkil jigéen ñi maasàllaa ñoom it kenn demul ñu des ndax ñoo ñu may ñu toog fii tay <noise> grâce ak Fapal ak tekkil jigéen ñi Jokalante Amady Ba yow it sant nañ la bu baax

waaw sunu formation bi amaatul a
<laughs> kooku dañ koy gaaw a defaat nag namm nañ ko nag

<hesitation> di ci jiital Adja Rama Dieye <hesitation> ak mbooleem ekibam ay jàmbari fàq tëdd lañ

ñu ngi toog ci unité bi di ma dégg
ndeysaan
maasàllaa ay jàmbaar lañ ba ba may joge fii boo leen gisoon tay danga naan ñii ñan lañ

di kontaan bu baax si mbooleem ñi ñuy déglu nag

merci Jalle merci Ibrahima xam naa ne auditeur yi nga xam ne également dégloo leen gënal woote ak ñi nga xam ne ñu ngi bëggoon woote te jotuñu <breath> émission bi moo ni mel noonu ndax émision am na solo boo xam ne <inhales> déglu jëlee si njëriñ sax day ëpp solo énu ngi gërëm ñépp di sant ñépp <breath> di leen jox dig daje xam naa ne alxames bii di nëw insaa àllaa bu ñu ci Yàlla buur bi àndee en tout cas <breath> émission bi am na solo lool waaye nag li nga xam ne moom mooy wàllu transformation bi <inhales> li ci ëpp solo mooy ngeen koy consommé parce que consommé locale aussi mooy tax ngeen jàppale <breath> unité de transformation yu mel nii kon nag sant nañ ñépp gërëm nañ ñépp

yéen sunu mbokku jigéen ñi xibaar bii yéen a ko moom kuréel gii ñu naan Fapal moo lëkkaloo ak kuréel gii ñu naan consortium tekki jigéen ci njàppandalu UDAID ñoo ñëw ngir gunge leen ci lépp luy suqali seen koom-koom te it yaxanal seen poche jaarale ko ci prjet bii ñu naan tekki jigéen tekki jigéen projet la boo xam ne dafa ñëw ngir dooleel bépp jigéen ci li muy yëngu moo waral ñu baaxee leen ay formation yu jëm ci éducation financière naka la ñuy dugalantee ak a génne ci wàllu koom marketing wàllum jënd ak jaay rawatina lu jëm ci wàllu internet wàllum javelisation ci nees lañuy defare eau de javel savonerie ci naka lañuy defaree saabu ak lépp lumu làmbool ku ci bëgg a bokk ci formation yi mën ngaa woote ci numero bii ñu naa 33 879 30 82 33 879 30 82 ginaaw boo déggee bipe bi nga wax sa tur sa sant ak fi nga dëkk ak ban formation nga yitteewoo woon ngir nga mën a bokk ci pàcc bu njëkk bu ñuy tàggat ci formation yooyu daw leen gaaw woote ci numero bii ndax nombre de place yi dan koo limité jaaraama projet tekki jiggéen mi làmboo njariñu kase